Tini misile leellishshannohu lowo geeshsha biifado fooncho illete la"ate baxisannoha daa"eteno marre daa"antanni akkawaawe qoxeessa ikkitinota leellishshanno.

Gitaarete yinanni muuziiqu uuduunnicho ikkase leellishshanno si"ileetikka?

Tini misile leelishanohu kunni muuziiqu massaara woyi uduunnicho ikke muuziiqu woyi huuro biifissate horoonsi'nanni cherchete ikko sirbuyiwa babbaxiteo qaxaawora horoonsi'nanni uduunicho(massara) ikkasi leelishano.

Tini misile leellushannohi koshiro woyi tima ganne rainsse geino adonni intayi hee'noonita woyi itate qixxeessinoonnita leellishshanno.